Hwana hwedu hunonga hweitange kuenda kuchikora nguwa zhinji hunonga hweitamba hweifundira kuemba ngekufundira kunyora pamweni pakona hunotenga hweifundira pamadziro.

Utano hwemwana unokosheswa maningi ngekudaro ana echikora chepashi anopuwa chekurya nguva yavanenge vari kuchikora.

Hwana hwedu hwefundo yepashi nguva zhinji hunofunda ngekuone mifodho. Mazuva anaya hwotodzidzawo zvemichina yechizvino-zvino hweiseenzese kudhirowa.

Muzvikora munofundire ana efundo yekutanga, munosise kunge makarongedzwa zvakanaka, munosisazve kunge muine zvihlayo zvinokwanirana ngeana.

Ana edu efundo dzepashi anosise kuti angwarirwe panguwa dzeanonga eifunda, kubudikidza ngekuvaonesa pekugara pakahlamburika

Ikodzere yemwana weshe kuti awane fundo yake yepashi ngokuti diro hwaro kweanotanga kufundiswa kunyore magama ngokuyerenga.

Hwana hwedu hwefundo yepashi hunenge hweitofundira kuerenga naizvozvo pazvikora panosisa kuve paine panogara mabhuku ekuti akone kufunda kuerenga.

Ana eitange kufunda pachikora chepashi kakurutu anonyanye kufunda kubudikidza ngekuerenge mifananidzo sakei mweiona zvidziro zvavo zvizhinji zviine mifoto.

Tinokurudzirwa sevabereki kuti tikoshese kodzero dzevana dzekuti ana awane fundo yepashi mwana weshe hake mundaraunda.

Pazvikora zvefundo yepashi ana aandoswereri zvemabhuku zvega ba. Ano fundiswawo kugwinyise mwiri yawo kubudikidza ngemitambo yakaparadzana.

Ikodzero yemwana weshe kuti awane fundo yepashi ana mai nana baba tinokurudzirwa kuti ngatiwanise ana fundo yepashi ndiyo hwaro hwehupenyu hwemwana.

Hwana hwedu hwotofunde ngekubudikidza ngekubata ngenyara huchiri pamadzera epashi , takuone muzvikora zvepashi muritoakwewo mbatso dzekuti ana awane kuseenzesa.

Ana eigume kuchikora chepashi anotange kufundiswa utsanana. Ngekuti akaite utsanana ndokuti aite utano marara pashi hatendedzwi kuchikora.

Fundo yepashi ndiyo hwaro hwemwana. Ikona ndikwo kwekuti mwana unofundire kuerenga. unofundirehe kunyora kuti azowone kuerenga muupenyu.

Muzvikora munofundira ana efundo yepashi, munosiswe kunge mwuine zvihlayo, zvekuti ana anokone kuhlaya, einyorera, eifunda.

Wana wedu wudodori weyigume kuchikora chepashi, unosise kuti wunge hwakanasirirwa mhatso yawunofundira isina zvingapingayidzapwanenge ehamba.

Ikodzero yemwana weshe kuti awane fundo yepashi. Nayizvozvo, mubereki weshe unosise kuwona kuti mwana wake wawane fundo yepashi.

Petinotumire ana edu kuzvikora zvepashi zviyani, abereki tinokurudzirwa kuti timbopote teienda, anombopota eidedzera mishongano yeabereki ngatiende toozwa zvinonge zveida ana edu.

Tinokurudzirwa abereki kuti ngatiendese ana edu kuzvikora zvepashi zvinonga zviri pasinde ngemizi yedu kuitira kuti ana asahamba mumwango wakareba maningi eiende kuchikora.

Zvikora zveshe nyanyeyi zvefundo yepashi zvinosisirwa kuti zvikomberedze zvikora chavo kuita kuti vana vachengetedzeke kubva kumagandanga.

Ezvikora anokurudzirwa kuti ana paanobuda chikora zviyane ,ngaahambe akawanda kuitira kudzingwarira mumagandanga .Anochekerwe masoro.

Abereki ngatidakarire kuendese ana kugume kuzvikora zvepadera. Anobveyo otokona kutozviitire mabasa awo. Amweni anonga otokone kunasire masoro eantu.

Adzidzi edu efundo yepakati ngeyepadera ofunda ngenyara. Azhinji akona anotobvemwo otokone kusona otozvishandira.

Ana edu ari kuzvikora zvepadera, aakutofunda eitonasire zviro ngenyara dzavo. Kuti ari kufundire kubika, anonga eitofunda eitobika zviro zvemene.

Chirongwa chakauya chekuti ana afunde ngenyara chiri kudetsera maningi. Kubvira muzvikora zvepakati ana edu otobve kuzvikora okona kutobika nekutosenza.

Ana kuzvikora zvepakati nezvepadera anofunda ngenjira dzakaparadzana dzimweni dzakona ndedze kufundira kuema pamberi peantu eitobhuya eifundisawo.

Kuzvikora zvepakati nezvepadera vana vofunda vakaningira mishando yavachazoda kuita mberi kuti eida kusenza kudhubanisa mitombo unotofundira izvona.

Ana edu arikuzvikora zvepakati ngezvepadera otofunda eitosenzese micheni yakhona. Anofundire zvemagetsi ari kutofunda einasire magetsi akhona .

Chanakire kuendese ana edu kuzvikora zvepakati ngezvepadera, ngechekuti mwana wedu achibvemwo, aasviki kogara, kana kutsvake mushando, unotobuda otokone kuzviseenzera.

Ana edu arikuzvikora, anofundiswa zvifundo zvakapambhauka mukuedza kude kuona kuti mwana ungatora danho ripi reupenyu hwake, anofundiswa kusanganisira kudhirowa.

Chanakira fundo yedu yeku sekendari ngechokuti ana otopedzepo route mabasa anotowabetsera muupenyu wavo ngokuti arikutofunde ngenyara.

Ana edu ekuzvikora zvepakati arikufunda mazuwanaya ngenyara. Ari kufundahe eidetserwa nemichini yechimanje manje.

Paanogumeyo kuzvikora zvepadera, ana anofunde zvakaparadzana. Amweni anofundewo kutonasire masoro eantu, amweni eifundawo zvimweni, zvakandodaro.

Ana echikora efundo ya pakati, mazuwanaya otofundawo ngemicheni yechimanje -manje yakauya iyi. Ana ari ku onueka eidetsereka maningi.

Ana achifunda kuzvikora zvepakatai anofunda ngenjira dzakasiyana siyana, dzimweni dzemukuwo anofunda akadhibaniswa mumwemo eitofundiswa.

Karetu ntombi inga dzisingatendedzwi kufunda kuguma kuzvikora zvedera zvinezvi tinobonga yaambo antu azhinji akuziya kuti muntu weshe unekodzero yekufunda.

Ana efundo yepakati achiri kufunda eitoseenzese zvinonga zvakanyorwa mumadziro, zviri kudetsera yampho ngekuti mafundiro ngemabatiro anosiyana.

Muzvikora zvefundo yepakati munotarisirwa kunge muine zvihlayo zvinokwanirana neana ana asatsikimidzana panonga eifunda.

Ana echikora efundo dzepakati anofunda kubudikidza ngemihlobo yakaparadzana. Dzimweni dzemukuvo anotofunda ari pabanzi eifunda zvenharaunda.

Ana echikora efundo yepakati kazhinji kakona aakutofunda zvaanode kuzoita ngemberi sakeni achifunda eitoseenzesa nyara.

Ana edu kuzvikorayo anofunda ngenjira dzakaparadzana imweni njira yaanofundisa nayo ngeyekuagadzika pamwepo ochiabhuira zvinosise kuizwa.

Zvikoro zveshe zvinosise kunge zvakakomberedzwa zveikonyiwa. Zvakaiswe muntu unotorindepo, kuedza kuchengetedza michini inonga irimwo mukati.

Fundo yepakati ana akona ofunda kazhinji kakona ngekuerenga saka pazvikora panonga paine mhatso inongairipo inonga yakadzare mabhuku.

Ezvikora anosungira kuisa zvikwangwari kubanze kuti antu akone kuerenga kuti chikora ichi cirikutora mazera api asati apinda mukati.

Ana udu muzvikora anofunda ngenzira dzakaparadzana. Dzimweni dzakhona ngedzekuti umweni wawo unokone kutoataticha ana amweni eitomurudza maboko awo.

Abereki tinokurudzirwa kuti tiendese vana kuzvikora zvepakati, ngekuti ikona ndiko kwevaa kundofundira mabasa avo anozovararamisa muupenyu hwavo.

Tinodakara yaampho ngomushando uri kuitwa ngemachechi. Ari kuake zvifundo zvepadera-dera .Ana edu ari kudetsereka yaampho, kubudikidza ngemachechi ona.

Abereki tinokurudzirwa kuti tiendese ana edu kuzvikora zvepadera. Ikona ndiko kwaanonofundire mabasa aanotsidze kuzoita muhupenyu hwawo.

Ana edu eku zvikora zve pakati anofunda nge njira dzaka paradzana dzimweni dze mukuwo anoto fundawo eyi ite zve mitambo zvino simbise mwiri dzavo.

Ana edu kuzvikora zvepakati anofunda kubudikidza ngenjira dzakapambaukana dzinosanganisira kufundira pabanzi ngekuseenzese rutunga.

Abereki tino kurudzirwa kuti ana edu ngaasa gumire fundo ye pashi ngaa ende mberi nekuti mberi ikona ndikona kwanozo fundiswe mabasa ekuti ayite mu upenyu.

Ngendaa yekuda kuseenzesa ndau shomani mumazvikora umwu ana edu arikuzvikora tinoaona eipuwa mibhedhu yekuti umweni unowata pashi umweni unoata padera.

Ana edu ekuzvikora zvepakati antu akufungirwa kuti anokone kutofunga ega. Anosise kuti aziye divi rekuhambira eihamba murodhi zviyani.

Muzvikora umwo ana anofunda ngenjira dzakaparadzana , dzimweni dzemukuwo anonga eitofunda atipanze eitofunda pamusoro penharaunda yaanogara

Kuzvikora zvepadera-dera iyo akuningirwi kuti wakaita sei, akadzitwara, akuru ano ndoenda kofunda.

Efundo yepadera-dera anokurudzirwa kuti anyore zvaanonga eiita pantaraunda yakhona ngemitauro inoziikanwa muntaraunda yakhona.

Mphatso dzinowaka muzvikora zvedera dera, zvinowaka zveienderana nechifundo chinoda kuizwemwo. Sakei mweiona zvakasiyana mamiriro ezvinenge zvakaita.

Ndau dzinoakwe zvikora zvepadera-dera dzinonga dzakakura maningi. Ngekuti ana anonge aripo achite kufundire mabasa akapambaukana.

Tinokurudzirwa abereki kuti tifundise ana edu kugume kuzvikora zvepadera-dera. Agume kona haanesekiba kuti otsvaka mabasa zviyani.

Mbatso dzinenge dzeisevenzeswa nevana vari kuzvikora zvepadera dera dzinosisa kunge dzine zvekutosevenzesa zvakona. Kuti dziri dzekuhloya zviro munosisa mune zviro zvacho.

Ntharaunda inoakwe chikora chepadera inosisa kunge iri ntharaunda yakahlamburuka. Njira dzakhona dzeikhomba kuti dzinoenda kuri ngekuri.

Ana ari kuzvikora zvepadera dera, ofunda zvisina matambudziko akanyanya mazuva anaya kubudikidza ngemichini yechizvino zvino yovooseenzesa.

Mukuedza kuderedza ndau inoseenzeswe muzvikora ana edu ekuzvikora zvepadera ana edu anorwara pamubhedhu inoti umwe uringepasi umwe uringepadera.

Fundo yepadera-dera yodetsera vana vakawanda. Azhinji arikufundire kunoite mabasa akaparadzana anosanganisira, kufundire koite udhogodheya.

Ana edu ari kuzvikora zvepadera zviyani, anofundiswawo kusimbise mwiri dzavo, kuburikidza ngemitambo yakapadzana yaanonga eyimbopota eyitamba.

Ana edu agume kuzvikora zvepadera-dera kona anenge otofundire mabasa anozode kuita. Naizvozvo amwe naamwe anonga aine mhatso yavo yekufundira izvona.

Mazuwa anaya kufunda kwaite nyore. Antani ofunda kubudikidza ngemichina yechizvino-zvino. Kundobeka pamuchenipo, ana otofunda eionepo.

Kuzvikora zvefundo yepaderadera ana anofunda kazhinji kakhona ngenyara, eyidetserwa ngemichina yechizvino zvino, inosanganisire makhompiyutha.

Ana edu agume kuzvikora zvepadera anopuwe mahatso dzaanonga eigara dzinonga dziine zveshe mukati kusanganisire pekuti agare eierenga.

Munofundire ana ekuzvikora zvepadera dera masiyanawo ngemunofundire zvikora zvepakati ngezvepashi, dzimweni dzemukuwo unotoona bhazi dzakona dzakatoiswe mahwindo angorori ngemaketeni.

Wagume ku chikora chepa dera dera umwe na umwe unenge oto fundire mushando wa anode kuzoita mu upenyu ngekudaro chimwe ne chimwe chifundo chinonga chiine mbatso yacho.

Kuzvikora zvepadera-derayo, ana edu anofunda eiseenzese michina yechizvino-zvino, umwe ngaumwe unenge uine muchini wake zvasiyana ngekuzvikora zvepashi.